Worbejiji ɗo joɗi dou koromje ha babal taro. Ɓeɗo ɓorni limseji maɓɓe, ɓeɗo hifni hisnoje maɓɓe, ɓeɗo mofti ha babal taro ɓeɗo lara mo volinta ɓe.

Debbo do dari, ɗoo ɓorni limsemun, o ɗoo lowi sarka hadande mako, be do lowa sarka hadande mabbe gam paune, ɓe ɗoo faunira be sarka, ɓe e ɗoo fauna vooɗa.

Blanda ɗo joɗi min ɗo naftira blanda be hundeji jida bandaban min ɗo naftira blanda herdirbugo tattase ji, tingeje, be tumaturje, min ɗo naftira blanda bo min ɗo dirbira ɓiɓi’e leɗɗe.

Hundejiji je geera nau’i daban-daban ji. Ɓe ɗo naftira be maaji her gerugo hiite to vonni. Ɓe ɗo naftira be mai, her gerugo soket ko adekto to vonni. Ɓe ɗo naftira be mai her gerugo wayaji.

Basket, basket hundeji on jei mari nafu sosai. Roɓe be worɓe pat ɗo Naftira. Min ɗo naftira be basket min ɗo resira kare ji amin. Gam ta kareji nyorwa waɗa dotti min ɗo kimsa.

Yeri haa nder leda ɗo joɗi. Ɗo ɓeɗo naftira be yeri ngam lowa haa noppi maɓɓe ɓe fauna. Yeri ɗum hundeji boɗɗum on haa debbo, debbo to fauniri be yeri oɗo voɗa sosai.

Fanka ɗo fali dow mahol be bob yiiteji. Min ɗo naftira fanka ngam min heɓa hendu.Be ngam fartina a min cufi. Fanka ɗo mari nafu sosay haa ɓalliji a min.

Maase ɗo jooɗi nder pulet, haako nder pulet ,ɓe ɗo he’i leemuuji haa nder pulet. Ɓe ɗo resi njaram haa geefe, ɓe ɗo resi waya maɓɓe haa geefe, ndaa rowɓe ɗiɗi ɗo jooɗi haa geefe ɗo nyaama.

Nyebbam wujuga ha hunduko, roɓe ɗo naftira be nyebbam ɗo gam paune, ɓedo wuja hunduko maɓɓe gam ɓe faunira ɓe voda, woɓɓe bo ɗo wuja ha hunduko maɓɓe gam ta hunduko mabɓe fett.

Sare eɗo mahinde nde ɗo voɗi, ɓe ɗo penti nde be pentije daban daban, ɓe ɗo mahi nde dau be les, ɓe ɗo aawi fulawaji ha dessare man.

Debbo ɗo joɗi oɗo ɓorni kare gargajiya oɗo jogi tulu, nda bokitiji ha yeso mako, kareji ɗo liri. Min ɗo ɓorna kare gargajiya wakkati bikiji ngam hollugo murna to ɗon ko fe'i. Kare gargajiya kare boɗɗum.

Sare fudinga mahugo timmitaka, ɗerke'en ɗiɗi ɗo dari ha sera mare, ɓe ɗo rufi jarendi je timmutuggo kugal man, ɓe ɗo nyibi nde, ɓeɗo waɗi kwano ha sera mare.

Nyebbam wujugo ha yeso, be ha ɓandu. Nyebbam ɗo rowɓe ɗo naftira be majam wuja ha ɓandu maɓɓe, ngam ɓandu maɓɓe ɗigga vooɗa, laaɓa. Nyebbam mai ɗo nafa rowɓe sosai.

Debbo ɗo mori hoore mum oɗo ɓeddi gasa oɗo rufiti ha ɓawo, oɗo ɓorni riiga mako oɗo loowi sarka ha daande maako. Roɓe ɗo mora gasa maɓɓe ɓeɗo ɓedda be gasa ngam ɓe ɓedda voɗugo.

Tattase keccum: Tattase hunde on je min ɗo naftira hadefurgo haako. Min ɗo waɗa tattase ha haako amin ngam haako amin vela. Tattase ɗo velna haako sosai. Ɗo vo’ina haako bo.

Babal fiyugo koromje be leseje ɓeɗo fiyi koromje kala daban daban ɗo joɗi ni vodugo derke'en ɗiɗi ɗo joɗi ha gefe goto bo do haba dillugo min do naftira korowal ngam jodugo siuta.

Babal sodugo lekki asbiti, min ɗo yaha soda lekki ngam min nyaunda hori amin, mindo soda lekki to hori amin ɗo nawa, ko to redu amin ɗo nawa, kala nyau pat to ɗo dama ma a yahan babal sodugo lekki ngam a soda.

Yeri :Ɓiingel ɗo lowi yeri ha noppi mon. Yeri kujeji on je roɓe ɗo naftira ngam paune roɓe ɗo lowa yeri ha noppi maɓɓe ngam ɓeddina ɓe vodugo to ɓe fauni.

Leeso do we’iti haa nder suudu ɗo wooɗi kolo baleejum, leeso hunndeji on jey himɓe ɗo naftira ɗo wala dow maare ngam ɓe siuta.

Sarka ɗo jooɗi, sarka ɗum hundeji paune on je roɓe naftirta, ɓe ɗo loowa ha dande maɓbe ngam paune, roɓe to fauni ɗo loowa sarka ha dande maɓɓe ngam ɓe ɓedda vooɗugo paune maɓɓe ɓedda vurtugo.

Nyebbam hujugo ha yeeso, rooɓe ɗo naftira be nyebam ɗo ɓe ɗo wuja ha gese maɓɓe, ɓe ɗo wuja ha yeso maɓɓe ɓe ɗo wuja ngam laɓita, woɓɓe ɗo wuja ngam itta putte yeso maɓɓe, woɓɓe ɗo wuja ngam booɗa.

Fawda ɗon joɗi be daroggal mum, fawda kujeji on je roɓe ɗo naftira ngam pawne, ɓeɗo wuja ɗum ha yeso mabɓe ngam ɓedda voɗungo ɓe fawda ɗon vo’ina debbo sosai to lowi.

Gasa ɗo mori voɗi ɗo rufiti. Bingel ɗebbo oɗo fauni yeso mako. Oɗo waɗi jambaki ha hunɗuko mako. Oɗo pini pinari ha gite mako. Oɗo waɗi gazal ha geram mako. Oɗo wuji fauɗa ha yeso mako.

Lekki dammba jey ɓukkoy peton, ɗo jooɗi haa nder faandu maaki be kuwali maaki. Ɗo jooɗi haa geefe, ɓe ɗo yarna ɓukkoy peton lekki ɗo, to ɓe ɗo habda be dammba, ngam yamɗitina ɓe ndammba may.

Debbo ɗo dari o ɗo lowi riiga, o ɗo lowi sarla, o ɗo dari. O ɗo ɓeddi gaasa puccu, gaasa bo o rinika o wadi kolo bodejum, o ɗo hauri be ɓalejum o ɗo fauni dari.

Saare ɗo dari, fuɗdiinga mahugo timmitaaka, ɓe ɗo waɗi kaataakooji ɓe ɗo taarni bee bulokji, ɓe ɗo waɗi bee ɓoggiiji, ɓe ɗo maha saare maɓɓe ɓe timminay mahugo.

Nyebbe defiinga, ɗo jooɗi nder plet, nyebbe hundeji on je min nyaamata ngam ittugo velo, ngam ɓeddugo njamu ha ɓandu, nyebbe ɗo mari nafu soosai ha ɓandu ɓii-Aadamaajo.

Derke'en ɗo fija bol, woɓɓe bo ɗo dari ha gefe, woɓɓe ɗo joɗi ɓe ɗo lara, be derke'en do fija bol, ngam ɓeddu go jamu ha bandu maɓɓe, ɓe ɗo fija bol gam ni chaadi, ɓe ɗo fija bol ngam cede

Nɗiyam ɗo ɗari gilangeeru ɗo waali ha sera. Gilangeeru ɗabbawa on je watta raayuwa nɗer nɗiyam. kuma ki gilangeeru ɗo toonya himɓe. To heɓi ɗo nyaama goɗɗo.

Ɓiingel debbo: Ɗo fauni jodi oɗo lowi riiga mako oɗo fauni mako oɗo wadi gaazal ha geran mako oɗo ɓeddi gaasa gite oɗo wadi nyebbam hunduko ha hunduko mako. Oɗo rufiti gaasa mako ha bawo.

Nyebbam ɗo roɓe on ɗo naftira be majum to ɓe faunan, ɓe ɗo wuja nyebbam ɗo ha yeeso maɓɓe to ɓe faunan ngam beddina paune maɓɓe vooɗugo be hasku.

Kofi ɗo joɗi, kofi hundeji on je min naftirta her fanni daban daban min ɗo naftira kofi ha yarugo gaari yarugo chaa’i be yarugo sooɓo min ɗo naftira kofi bo ha yiwugo.

Be’ite kujeji on je ɓi'aadamajo warata wala do mare ngam siuta, be’ite do mari nafu sosai ha rayuwa ɓi aadamajo, ngam heɓan siuta do mare.

jaweji ɗo joɗi jaweji do hunɗeji on je roɓe naftirta ɗo lowa ha juɗeji maɓɓe ngam paune roɓe do naftira be irin launi jaweji do ngam ɓe fauna ɓe voɗa.